Abantwana abakhanya behlezi bezihlalele kukhona ngemuva kwabo utshani obuncane obuluhlaza kukhona lesakhiwo esikhanyayo ngemuva kwesakhiwo kule zihlahla ezinengi ezinkulu lezihlahla zama "banana".

Abantwana abancane abahlezi endaweni elotshani oluhlaza. Kukhona umbalisi phakathi kwabantwana ohleziyo uvule ibhuku elilombala omhlophe. Ngemuva kukhona izihlahla eziluhlaza ezikhanyayo.

Esikolo kukhona izakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo njalo abantwana besikolo bayalima izilimo ezigoqela umbhida lezinye ezitshiyeneyo. Ungadla umbhida umzimba wakho uyahlala uhlanzekile njalo uyaqina.

Umfundi ohleziyo ekilasini kukhona itafula phambi kwakhe. Phezulu kwetafula kukhona ikhompiyutha. Ikhompiyutha elombala omnyama njalo kukhona amatafula akhanya elamakhompiyutha phezulu.

Esikolo ababalisi nxabebhala basebenzisa amatshoko amatshoko lawo ayabe efakwe phakathi kwebhokisi elilombala omhlophe kanye loluhlaza okwesibhakabhaka ibhokisi lakhona liyabe libhaliwe ngamabala amnyama.

Esikolo semfundo yaphansi eprimari kukhona izakhiwo eziyakhiwe ngamazenge phezulu, kukhona lamafasitela amanengi angenisa umoya, kukhona njalo izihlahla ezinkulu phakathi lomumbu lonyiweyo.

Esikolo samfundo yaphansi eprayimari lapho abafundi abafundela khona. Ungangena phakathi kukhona umduli oyakhwe ngezitina, izitina ezilombala obomvu.

Esikolo ungangena phakathi kugcwele amakilasi amanengi atshiyeneyo afunda abafundi. Njalo kulezihlahla ezinkulu eziluhlaza ngemuva kwamakilasi.

Esikolo sabantwana bemfundo yaphansi e primary kukhona indawo lapho okugcina amabhuku. Amabhuku ayabe eminengi okukhanya ukuthi engabe ngawokubhaka Kanye kawokubala ayabe efakiwe ekhabothini.

Abantwana besikolo abamileyo abagqoke amayunifomu. Kukhona abanye ababambisane inditshi elombala oluhlaza okwesibhakabhaka njalo ilolutho phakathi.

Esikolo ungangena phakathi kukhona umduli oyakhwe ngezitina, kulephetshana elimhlophe elinamathiselweyo. Iphetshana leli lilemifanekiso eminengi etshiyeneyo njalo libhaliwe.

Esikolo semfundo yaphansi eprimary kukhona indlu, ungangena phakathi kukhona amakhetheni. Umduli uyakhwe ngezitina ezibomvu, kubukeka kuhlanzekile phakathi.

Kuqakathekile ukuthi abazali behambise abantwana ezikolweni beyofunda. Ababalisi bafundisa abantwana izinto ezinengi ezitshiyeneyo. Lenhlonipho bayabafundisa esikolo.

Abantwana besikolo sebetshayisile. Bami esangweni lesikolo elilensimbi bagqoke amayunifomu. Kukhona abagaxe amasetsheli ngemuva. Bucwadlana kukhona umntwana omileyo.

Esikolo semfundo yaphansi ungangena phakathi kukhona izindlu lapho abafundi abafundela khona. Ziyabe zizinengi kakhulu njalo kukhona lezihlahla ezinkulu ezilamahlamvu.

Ekilasini lapha abantwana abafundela khona, kukhona amabhentshi okuhlala lamatafula abantwana ababhalela kuwo kukhona njalo umduli osetshenziswa ngumbalisi nxa efundisa abantwana.

Ungangena ekilasini phakathi lapho okufunda khona abafundi kukhona umduli olezitina ezibomvu njalo kunamathiselwe amaphepha amakhulu. Kubhaliwe ngamabala akhanya ukuthi umbalisi uyabe efundisa abantwana.

Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu abasesikolo. Phakathi esikolo kukhona izihlahla ezinkulu. Esangweni kukhona ibhakane elibhaliweyo elilombala omhlophe elibhalwe ngamabala abomvu.

Esikolo semfundo yaphansi ephuremari kukhona ikhabothi enkulu elombala omhlophe elamashelufu atshiyeneyo lapho abafundi abafaka khona ingwalo zabo. Umduli uyakhwe ngezitina ezibomvu.

Abantwana besikolo abagcwele emagcekeni. Bagqoke amayunifomu amayembe abo alombala omhlophe. Kukhona izihlahlakazana eziluhlaza, kukhona izakhiwo ezinengi esikolo kanye lezahlahla ezinkulu.

Esikolo kukhona umduli ogombolozele isikolo, umduli lowu upendiwe njalo emdulwini kubhaliwe ngamabala amnyama. Kungaba libizo lesikolo. Phansi kukhona utshani obuluhlaza.

Siyababonga ababalisi abasifundisela abantwana bethu ezikolo. Ababalisi sebefundisa abantwana imisebenzi yezandla eminengi etshiyetshiyeneyo. Abanye njalo bafundela ukuyakha.

Abantwana besikolo abafundela umsebenzi wezandla. Bagqoke impahla ezifananayo. Bami endaweni elotshani obuncane. Kugcwele insimbi phansi abazisebenzisayo. Ngemuva kukhona izakhiwo ezinengi ezigcweleyo.

Esikolo namuhla kukhanya kulomcimbi. Kukhona abantwana besikolo, abakhanya befake izinto zabo abazisebenzisa nxa behlabela. Kugoqela lamacomputer, lawo akhona. Kukhona omunye ogqoke iyembe. Ezandleni, ugqoke amagilovisi. Lamuhla, kutsho kakubizwa ozwayo. Bazagida abantu.

Abantwana besikolo abahlezi ekilasini bagqoke amayinifomu, amayembe amhlophe. Kukhona phakathi kwabo ogqoke isikipa esilombala olithanga. Baphethe amaphetshana amhlophe ezandleni zabo.

Abantwana besikolo, abasekilasini. Abanye bamile, abanye bahlezi. Bagqoke amayunifomu. Bagqoke amayembe alombala omhlophe. Ukhona eceleni, gqoke ijazi elimhlophe. Okukhanya ukuthi kungaba ngumbalisi.

abantwana besikolo abagqoke impahla ezifananayo kukhona insimbi baphethe amathulusi emakhanda bagqoke ingwani ezilombala olithanga abanye bagqoke izifonyo.

Abantwana besikolo kulezinsuku sebefundiswa imisebenzi yezandla etshiyeneyo abanye bengafundela ukuthunga abanye befundele ukuluka abanye njalo ngabafundele ukuyakha minengi imisebenzi abayifundelayo.

Umntwana wesikolo oyinkazana ogqoke ijazi elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka lesikipa esilombala olithanga. Ekhanda ugqoke ingwane elombala olithanga umi duzani komduli .

Esikolo kulezi insuku ababalisi sebefundisa abantwana kanye lemisebenzi yezandla etshiyeneyo. Umntwana uyazikhethela ukuthi yena ufuna ukuyenza wuphi umsebenzi. Kuzabanceda kusasa empilweni.

Abantwana besikolo abafundela ukupheka bayabe begqoke impahla ezilombala omhlophe phezulu lezingwane ezilombala omhlophe. Phezulu kwetafula kuyabe kukhona izinto abazisebenzisayo nxa befundela ukupheka.

Abantwana besikolo kulezinsuku sebefunda kanye lemisebenzi yezandla eminengi etshiyetshiyeneyo kukhona abafundela ukukanika izimota kukhona abafundela ukuyakha njalo abanye bafundela ukubhekha

Ezinye izikolo zilemithetho, isango lesikolo liyavulwa ekuseni. Isikhathi singatshaya abantwana bengangenanga abasangeni njalo ungangena phakathi ikhona indawo elotshani obuluhlaza lezihlahla.

Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu phezulu bagqoke amajazi amhlophe. Kulezinsuku abantwana besikolo sebefundiswa lemisebenzi yezandla eminengi etshiyeneyo.

Ezikolo ezinengi esangweni kwandise ukuba labonoganda. Uyafika ubhalise ibizo lakho ube usungena esikolo phakathi. Esikolo kukhona indawo elotshane obuluhlaza phansi, kanye lezihlahla eziluhlaza.

Ekilasini phakathi kukhona umduli opulastiweyo njalo kukhona itafula yesigodo. Kube lomduli osetshenziswa ngumbalisi ukubhalela abafundi umsebenzi, uyabe esebenzise itshoko elombala omhlophe.

Esikolo kukhona umduli obhaliweyo, umduli lowu upendiwe ngependa emhlophe kwezinye indawo. Eceleni komduli kukhona ibhakane elimhlophe, elikhulu elibhaliweyo.

Esikolo bekugcwele abantwana ade bebukela umdlalo ade ukhona esikolo bebegqoke amayunifomu bonke phezulu amayembe abo elombala omhlophe phakathi esikolo kukhona izihlahla.

Izikolo ezinengi esangweni zandise ukufaka ibhakane eliyabe libhaliwe ibizo lesikolo. Njalo ezinye zilomduli ogombolozele isikolo oyabe upendiwe, ngependa elombala olithanga. Umduli uyabe ubhaliwe ngamabala amhlophe kwezinye indawo ngamnyama.

Abantu abahleziyo esikolo abanengi bahlezi endaweni elotshani obuluhlaza , babukele umdlalo , kukhona abadlala ibhola bagqoke izikipa ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka lamabhulugwe amnyama

Abantwana besikolo abamileyo, kukhona abantu abahlezi emabhentshini njalo kukhona owesilisa omileyo ogqoke isikhipa esilombala omhlophe ubambe imbuzi beme endaweni elotshani.

Abantwana besikolo abahleziyo, bagqoke amayunifomu, bagqoke ama bhatshi olombala oluhlaza okwesbhakabhaka. Kukhona amathafula lapho ababhalela khona. Kukhanya kulamabhuku amhlophe.

Abantwana besikolo ade besiyemncintiswaneni bebezavuka behamba ekuseni kakhulu. Ngakho umphathisikolo Uthe bebuye bezolala esikolo ukuze beohangise ukuhamba. Lapho ade belele khona endlini umduli uyakhwe ngezitina ezibomvu

Umduli ogombolozele isikolo uyakhwe ngezintina ezibomvu phansi kukhona utshani obuluhlaza njalo kulezihlahla ezincane ezilamahlamvu aluhlaza emdulwini kubhaliwe

Ekilasini ungangena phakathi umduli wakhona upendiwe. Kukhona umduli omnyama lapho umbalisi obhalela khona umsebenzi wabafundi esebenzisa itshoko elombala omhlophe.

Umphathisikolo ubize umhlangano labafundi bakhe wabahlalisa phansi endaweni belotshani obuluhlaza. Bona lababalisi bebehlezi ezitulweni bebekhuza abantwana besikolo abanye sebebuya lezidakaminzwa esikolo.

Kukhona inhlanganiso epha abantwana ukudla esikolo, abadala bayahamba besiyaphekela , abantwana abagqoke amayunifomu alombala omhlophe , phezulu kwetafula kukhona ukudla abakudlayo.

Ekilasini lapho okufundela khona abantwana besikolo ungangena phakathi kukhona amabhentshi abambane lamatafula lapho abafundi ababhalela khona umduli wakhona upendiwe kukhona lamafasitela

Esikolo ungangena phakathi kwamakilasi lapho okufunda khona abafundi kuhlanzekile akula ngcekeza ngitsho lephepha phansi ngeke ulibone imiduli yakhona ipendiwe ngependa emhlophe kukhona amatafula lapho abafundi ababhalela khona.

Impahla ezichayiweyo abafundi abafunda eyunivesithi zikhona izindlu lapho abahlala khona izindlu eziyabe zilophahla olubomvu kukhona amafasitela amanengi atshiyetshiyeneyo leminyango elombala oluhlaza.

Abantwana besikolo senfundo yaphezulu e university. baphakathi kwendlu ,indlu leyi ilomduli ophendiweyo ngephenda emhlophe. Kukhona njalo imitshina emikhulu elombala omhlophe.

Itafula enkulu kukhona ilaptop elombala omnyama phezulu lomakhalekhukhwini kukhona umtshina olombala omhlophe lamaphetshana alombala oluhlaza lezinye izinto ezitshiyeneyo phezulu.

Isikolo semfundo yaphezulu. Lapho okufundela khona abafundi, kukhona umduli opendiweyo, kuhle kakhulu, kukhona amatafula ababhalela khona. Kulezitulo zokuhlala.

Abafundi abanengi abafunda eUniversity bahlala phakathi zikhona izindlu ezinengi lapho abafundi abahlala khona eziyabe zilamafasiteli angenisa umoya kukhona indawo lapho abachaya khona impahla kulotshani obuluhlaza phansi.

Esikolo semfundo yaphezulu ungangena phakathi kukhona umakhala ekhukhwini njalo umduli upendwe ngependa emhlophe. Kukhona amatafula ezigodo. Phezulu kwamatafula kugcwele ama computer.

Emfundweni yaphezulu, eUniversity, kugcwele izakhiwo ezinengi, eziyakhwe ngobunono obuphezulu. Kukhona njalo izindlu lapho abafundi abahlala khona. Kugcwele izihlahla phakathi eskolo.

Izindlu zabafundi lapho abahlala khona e-university. Bahamba emakhaya izikolo sezivaliwe. Kuyabe kulemibheda, abalala kiyo. Kulamakhabaothii abafaka khona impahla zabo. Phezulu bekwanise ukufaka izikhwama zabo.

esikolo semfundo yaphezulu e university kukhona indawo elotshani obuluhlaza kugcwele izihlahla ezinengi eziluhlaza kulezakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo kukhona lendawo lapho okudlalelwa khona imidlalo etshiyeneyo

Esikolo semfundweni yaphezulu eUniversity ungangena phakathi kukhona indawo elotshani obuhle obuncane obuqunyiweyo lezihlahla ezinengi ezinde ezilamahlamvu aluhlaza.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona indawo elotshani obuluhlaza njalo kukhona lapho abafundi abayenzela khona imidlalo eminengi. Kukhona njalo izihlahla ezigcweleyo phakathi.

esikolo semfundo yaphezulu lapho abafundi abafundela khona kukhona ikhabothi elombala oluhlaza okwesibhakabhaka kanye lombala omhlophe kubhaliwe phakathi ngamabala omhlophe kupendiwe umduli upendwe ngependa emhlophe

Izindlu lapho okuhlala khona abafundi eyunivesithi bayatshelwa ukuthi kumele zihlale zihlanzekile izikhathi zonke ukuze bezivikele emikhuhlaneni etshiyeneyo. Ukuhlanzeka kuqakathekile empilweni zabantu kuyavikela emikhuhlaneni.

Esikolo semfundo yaphezulu eyunivesithi kukhona indawo elotshani obuncane obuluhlaza lamaluba njalo izakhiwo zakhona phakathi ziyakhwe ngobunono obukhulu, kukhona izihlahla ezinkulu.

Esikolo semfundo yaphezulu e'University kukhona abanye abafundi abafunda behlala esikolo zikhona izindlu lapho abahlala khona emnyango kuyabe kubhaliwe njalo ungangena phakathi imiduli ipendiwe kuhle kakhulu.

Kuyajabulisa ukubona abantwana bezimisela ezifundweni zabo beqeqetsha beze beyefika Ezingeni eliphezulu eyunivesithi sebesiyafundela imisebenzi eminengi etshiyeneyo. Imisebenzi leyi izabanceda empilweni.

Abafundi bemfundo yaphezulu euniversity kukhona lapho okuthengiswa khona ukudla bapheka ukudla okumnandi kakhulu bayahamba besiya thenga ukudla kukhona abantu abagqoke ezimhlophe abaphekayo.

Esikolo semfundo yaphezulu eyunivesithi kukhona izindlu lapho abafundi abahlala khona. Kuyabe kulemibheda njalo phakathi lezozindlu zipendwe ngependa emhlophe.

Abantwana besikolo abaphuma ekilasini. Kukhona izitulo ezilombala obomvu abazisebenzisa ukuhlala nxa befunda .Phakathi ekilasini kulomduli opendwe ngependa emhlophe.

Esikolo semfundo yaphezulu ungangena phakathi kukhona amaluba acecisileyo lezihlahla ezikhanya zilamaluba , izakhiwo zankhona zipendiwe njalo kukhona amafasitela.

Izakhiwo ezingeni emfundweni yaphezulu e university zakhiwe ngobunono obukhulu. Imduli iyabe ipendiwe nge penda emhlophe. Kulama fasitela amanengi atshiyeneyo. Lotshani obuluhlaza bukhona phansi. Lendawo lapho okulamatshe khona. Lezihlahla ezinkulu.

Abantwana bemfundo yaphezulu eyeYunivesi abanengi basebenzisa ama"laptop" nxa befunda, abanye njalo bayasebenzisa amakhompiyutha. Umbalisi nxa ebafundisa uyabe esebenzisa i"projector".

Izindlu zabafundi lapha abahlala khona esikolo semfundo yaphezulu. Ziyabe zilemibheda lemiqamelo. Kukhona amakhabothi lapho abafaka khona amafutha abo okugcoba. Kukhona umduli oyabe upendiwe, phezulu kombheda kulomakhala ekhukhwini.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona abafundi abafunda behlala phakathi ,zikhona izindlu njalo esangweni nxa ungena phezulu kubhaliwe ngamabala ibizo lesikolo.

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu eYunivesi abaqeqetshela imisebenzi etshiyeneyo nxa befunda bayasebenzisa amakhompiyutha kumbe ama"laptop" ayabe ephezulu kwetafula.

Asibuhle besikolo senfundo yaphezulu. Ungangena phakathi kukhona indawo elotshani obuluhlaza obuncani. izakhiwo zakhona ezinengi ziphendiwe ,njalo uphahla lwezakhiwo lubomvu phezulu. Kulabantu abahambayo.

abantu abacwele esikolo semfundweni yaphezulu e university kukhona izihlahla ezinengi ezinkulu kukhona njalo lezakhiwo eziyakhwe ngobunono obukhulu

Esikolo semfundweni yaphezulu ungangena phakathi kukhona indawo elotshani obuncane ubuqunyiweyo obuluhlaza phakathi kotshani kukhona izihlahla ezinkulu kukhona njalo izakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo.

Abantu abanengi abafunda e university kukhona izindlu lapho abahlala khona njalo kuyabe kulezakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo phakathi kukhona lamafasiteli amanengi kukhona lendawo lapho abachaya khona impahla zabo.

Abantwana besikolo bemfundo yaphezulu abamileyo, njalo bami esakhiweni esiyakhwe ngomduli wezitina. Kukhona amawindi angenisa umoya kule indawo, kuhlanzekile phansi.

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu. Emakilasini kukhona amatafula. Phezulu kwamatafula kuyabe kulamabhuku okubala kanye losiba lokubhala. Kukhona amabhuku ababhalela kiwo.